Nobɔ yage naŋ be a zie ba mine zeŋ la saazu ka ba mine zeŋ a seŋsugliŋsugɔ ka ba mine are a pareŋ dɔɔ bɛrɛ naŋ be a zie yage la kparɛɛ a bare kyɛ ka ba gbolo a pi pi a zaa ka ba ngmaa pɛmɛ a le a zure gaŋga kpoŋ biŋ la ba nimitooreŋ kyɛ ka moɔ fēē be a zie.

Die poɔ naŋ waa pilaa ka vūū a nyige laare zie zaa kyai ka dokoge peɛɛle a biŋ kɔg tabol ka laa pilaa kaŋ dɔgle a tabol zu ka a dokogro mine waa braawn kyɛ ka a dankyini zaa waa pilaa lɛ.

Nobɔ bata be la sampa puliŋ bayi su la kpare peɛle bonyeni be la nimitooreŋ a pɛgle pilate naŋ taa bondirii a bondimaale boma mine biŋ la o nu duruŋ sɛŋ ka mine waa zeɛ.

Noba banaare naŋ be a nubɔl ŋmeɛbo zie a kaŋ aɡi do la saazu kyɛ nare o meŋɛ a na ŋmɛ a bɔl o su la kparzeɛ ka sɛɡre waa doɔ a mare o su la bone naŋ waa bonsɔɡelaa kuree o taaba meŋ su la ana ka noba a kaara ba.

Nobɔ naŋ waa bayoɔpoi bayoɔbo zeŋɛɛ la kyɛ ka bonyeni a are a su kparoo naŋ waa bluu ka ba de gama a dɔgle tabole naŋ waa kpoŋ zu kyɛ ka ba puori a leɛ kyaare dankyini naŋ waa ŋa o kyɛkyulee ba zu na kyɛ ka saazu a pɛle.

Nobɔ yaga naŋ are kampile die kaŋ naŋ waa kpoŋ ka a noɔre yuo ka pɔge kaŋ naŋ su kparezeɛ a eŋ nimikyaane are ba nimitooreŋ a yele yɛlɛ korɔ ba.

Noba bata la a are, ba zaa waa la tontonema. Ba su la ba tonton-kparre kaa waa oorangy, ba vɔgle la kpogli kaa waa peɛle. A dɔɔ kaŋa eŋ la nubontoore kaa waa oorangy, o eŋ wɔɔkye, o mhaari la a kuro pare, kaa kaŋa meŋ mhaari a kuro zusogɔ kyɛ de a nu kaŋa a mhaari a pare. Kyɛ ka a ba tasoba kaŋa a are ba, nimitɔɔreŋ, a pɛgle ba tonton-boma.

Karendie poɔ la a karembiiri waa la yaga a karembiiri mine zeŋ la dakogri zu ka a bamine meŋ kubo zu a karembiiri mine be la a Karendie kpaare poɔ a Karendie lambori e la kabala ka saazu a e pelaa ka a teŋa soga ka kubo biŋ a ba kpakyagaŋ.

Nobɔ waa la yaga ba mine ngmeɛrɛ la gaŋgarre ka ba mine a seɛrɛ a pɛgle daare naŋ taa braawn a taa pelaa ka ba su bonzeɛ kyɛ de kyiimɛ a ngmaa a ba nu a seɛ boma kaa waa vakuone.

Nobɔ yaga naŋ are ka ba mine a zeŋ nobɔ banaare naŋ pɔg a nyobog bonpɔgraa a pɔge kaŋ naŋ be a danwiɛ pɛgrɛ la o nu ba eŋ o la saminɛ ka o pɛgrɛ a o nu bie naŋ eŋ a nyogbog bonpɔgraa a are dɛlle moto.

Nobɔ yaga naŋ be dipelaa poɔŋ polise dɔɔ kaŋa arɛɛ la ka a te gaana yidaandɔɔ are a su kpare pelaa a eŋ nimikyaane seɛ kurisɔglaa a puoro a te naa ba naŋ de kataweɛ a kyaaroo ka a neŋ bɛrɛ mine a ire are deŋ deŋ kyɛ kaara.

Nobɔ banii la ka a karema a ate ba nimotooreŋ kyɛ ka a bayɔpoi na a zeŋ a pãã a kyɛllɛ baagi pelaa dɔgle la a tabol zu kapu meŋ be la a be naŋ waa doɔ ka aŋkaare anaare meŋ a pare a be.

Noba yaga naŋ zeŋ dikpoŋ kaŋ naŋ taa kyanse zie are la ba lamboriŋ a lɛ pɔge kaŋa ane dɔɔ kaŋa are la a ba niŋeŋ a pɔge are teɛ la o nuure a kyaare a biiri mine

Nobɔ naŋ waa yaga a kyɛnɛ dɔbɔ ane pɔgebɔ bibilii ane ba taaba naŋ kyɛnɛ ka ba pãã tuo kūū daga a kyɛnɛ ne ka teere be a zie kyɛ ka a zie zaa ko ane moɔ.

Nobɔ bata la are ba zaa waa la neŋpeɛɛle pɔgebɔ la bazaa ba su la kpare peɛɛle a tuŋ nu bontoore kaa waa vaaolɛt ka ba paŋ be a kpaŋkpalma die poɔ a kaara ba yɛlɛ.

Noba yaɡa naŋ kyɔɡe fuoleŋ dɔbɔ ane pɔɔbɔ bibiiri ane ba taaba ka ba pɛɡele larɛɛ ane daransama ka ba mine pɛɡele laabɛrɛ ka ba mine pɛɡele laabilii a zaa lantaa.

Nobɔ yaga naŋ be a die poɔ pɔge bɛrɛ bayi ane dɔɔ kpoŋ bonyeni ba zaa waa la neŋpeɛɛle a de bibilii a paale dokogro ayi mine biŋ la ba nimitooreŋ ka a dɔɔ a pɛgle bondoɔ kaŋa ka a bie de ka ba are wullo ba boma.

A karembiire waa la yaga ba ba zeŋ karendie poɔ ba pɛgle la a bon sɛge eŋne kaa waa ba gama a poɔ waa la sɔglaa kaa lambore waa taaboɔ a karema are la a ba nimitooreŋ a wullo ba a karema sɛgrɛ la sɛge peɛle a eŋnɛ a bonsɔglaa poɔ.

Nobɔ banaare la pogbilii bata a de dɔɔlee bonyeni a dɔɔlee su la kparepilaa seɛ kuresɔglaa a tagra a wiri a kyɛnɛ ka bipogbilii bayi a do zeŋ a wiri zuzsugɔ poglee kaŋa meŋ kyɛnɛ la gbɛkpala a su kparebluu a tuuro a wiri ka a kaŋ naŋ do a zeŋ a wiri a kaara bipoglee naŋ su a kparebluu ka kòɔ te daara waana.

Nobɔ naŋ waa yaga dɔbɔ ane pɔɔbɔ kaŋa zɛŋ la foto ko do saa ka ba mine de gampeɛle ka sɛge sɔglɔ a mare daare ba naŋ kare biŋ ba nimitooreŋ ba seŋsugliŋsugɔ ba guoli la ba gbɛɛ kyɛ a nyoge ba nuure taa ka ba puori zaa waa zeɛ lɛ.

Noba naŋ waayaga bidɔɔbilee la ba ŋmeɛre la bɔle a kaŋa ŋmɛ la bɔle a bɔl page e la mɔɔre naŋ e mɔkuone ba zoro tuoro la a bɔle.

Nobɔ waa la yaga sogyɛre polosire a de ne nobɔ naŋ su kpare peɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ka a gaana koote of arm a mare zie naŋ waa zeɛl lɛ.

Nobɔ yaga dɔbɔ ane pɔgebɔ bibilii ane ba taaba ba zaa waa la neŋpeɛɛle ba wa kyɛnɛ la kyɛ ka dibɛrɛ mine ayi la a seŋsugliŋsugɔ ka vuo a gaŋ a gaa te tɔ a dibɛrɛ mine de tigrɛ mine.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

Nobɔ yaga la a be puoroo die poɔ ba arɛɛ la ba mine su la bonsɔglɔ ka ba mine a su bondoɔre ka sɛgre a mare a dankyime eŋɛ kyɛ ka a zie waa bluu.

Nobɔ naŋ ngmeɛrɛ gaŋgarre ka pɔgebɔ ane dɔbɔ a seɛrɛ dɔbɔ naŋ su seŋgilɛnte sɔglɔ a eŋ ba kyiimɛ ka a pɔgebɔ de bon doɔ a vɔgle pɔge ba zu zaa kyɛ a pɛgle ba bonpeɛle a eŋ ba nuuriŋ a seɛrɛ kyɛ mirɛ.

Polisiri banuu la ka pɔgebilii mine bayi a be ba kpakyagaŋ poɔ ka lɔre a biŋ ka a ba yuo a lɔre panne kyɛ ka a pɔgelee kaŋa a ŋmeɛrɛ kpɛgle a yuo a noɔre.

Nobɔ yaga naŋ are dɔbɔ ane pɔgebɔ ka ba biŋ boote kpoŋ kpoŋ kaŋ a ba nimitooreŋ pɔɔ kaŋ naŋ peɛle o de la o nu a dɔgle tee zu naŋ dɔgle tabol kaŋa meŋ zu.

Nobo yaga naŋ paa be daa poɔ bayi su la kotuure a tuure a nu bontuure kaa waa ziiri ka kaŋa su kparo ko e sɔglaa kyɛ ko de bonziɛ a yeere a eŋ a nu bontuure kaa waa ziiri ba zaa e la Nenpeɛle kantawiire laare la a zie zaa ka ba biŋ boma a koɔre.

Noba naŋ waa yaga zaa kuu daga biŋ la ba nimitɔɔriŋ a dɔgle tabol zu ka pɛn. a pɔge noba naŋ peɛle kyul la ba zuri a faara pɛgl la gan pilaa kyɛ ka ba mine a are gɔlle ka a zie taa mɔɔre.

Kõɔ naŋ ɡaŋ waa doɔ tɛnɛɛ naŋ waa mɛrɛmɛrɛ noba naŋ de laa ɔŋ ne kõɔ naŋ waa doɔ ka ba mine pɛɡele piiɡare ka ba mine lɔre a kõɔ poɔ ba mine kporo boma ka ba mine nyɔɡe paapuri are ne.

Nobɔ banaare la ka ba biŋ kpaŋkparema ba nimitooreŋ a biŋ kɔmpiuta a paale a tabole zu a kyule a kaara ka bata a zeŋ ka bonyeni are a iri are a go kyɛ a wullo.

Noba naŋ waa banii pɔge bɛrɛ bayoɔbo ane bibilee bayi laakpoŋ ne laabile biŋ la ba sɔgsɔgliŋsɔgɔ ba mine pɛgle la ne kyakole ka ba mine dire ne na nu.

Kampile deri anaare ka tekpoŋ kaŋa be a puoriŋ noba naŋ be a davoro poɔ ba mine de la ba nu tuɡi eŋ laare poɔ ka kaŋ zɛŋ laa ane kyokole a kyɛnɛ kpeɛrɛ.

Nobɔ bata la bayi are kɔg la taa ka kaŋa meŋ gaa be toore zie naŋ waa ligruŋ ba koɔrɔ la kommie, aŋkaare, kaarot, wɔɔtamɛlɔŋ, painapul ane a taaba naŋ waa yaga.

Noba waa la yage zaa ba mine pɛgle la marifare ba yuo la bogi kaŋ kyɛ ŋmaa gɔl a teɛ marifa a tɔgle a bogi noɔri ba are gyɛl yi la a ba puoriŋ ba su la kpare sɔglɔ a vɔgle zupile sɔglɔ ba zaa meŋ e la nimpeɛle.

Nobɔ yaga la a zeŋ kaara ka nobɔ banaare a kpɛ be aa mɔnaabo naŋ be ba su la kparɛɛ naŋ e green kyɛ seɛ kuringmaara a naabo e la sɔglaa kyɛ a digre a nobɔ banaare na.

Noba naŋ waa bayoɔbo bilagbɔte be la a die poɔ a die waa la doɔ bata ziŋɛɛ la bata meŋ arɛɛ deŋdeŋ ka kaŋa pire nimikyaanaa o gberaaŋ.

Lɔɛ ayi la a biŋ bombuluu ane bonzeɛ a bombuluu are la zie naŋ waa zeɛ ka a bonzeɛ meŋ are zie naŋ waa zeɛ noba paŋ waa la yaɡa a are a lɔɛ puoriŋ a kaara ba doloŋ sɛŋ.

Tontoneba banaare la bayi vɔgle la tontoŋkpoli naŋ waa sunni ka bayi meŋ ba vɔgle a tontoŋkpoli a zie waa la doɔ a zie kaŋa waa la kyolkyole lɛ bayi de la ba gbɛɛ a dɔgle a bone zu a daare zu.

Nobɔ bata la ba zaa waae pɔgbɔ kyɛ kaŋa e la pɔɔkpoŋ ka bayi waa bibilii ba zaa zurre tuŋee la kyɛ sɔɔ ka ba pɛgrɛ kaayɛrɛɛ ka a bie kaŋa be laa poɔ a yaare o nuure'

Bibiiri bayopoi la, bayoͻbo zeŋ la a dԑre zu. Boŋyeni meŋ zeŋ la a dԑre pare. Ka pͻlͻnteŋ peԑle ane saga a biŋ a ba nimitͻͻreŋ kyԑ ka a kaŋa a leԑ de gaa dԑlle o tͻ.

Bie naŋ vare zuŋ gaŋgaa a ngmeɛrɛ be la nobɔ yaga nimitooreŋ bibilii ane a neŋbɛrɛ nimitooreŋ o eŋ la nɔɔteɛ naŋ e doɔ a ngmeɛrɛ a gaŋgaa ka a taa ba a kyɛlɛ.

Noba naŋ waa noba banuu ba waa la tontonemɔ ba vɔɡele la kpoɡele ka a mine waa doɔ ka a mine waa ziiri a ba tontoŋ kaayɛɛ mine waa la ziiri kyɛ a puli bondoɔre.

Nobɔ banuu la banaare zeŋɛɛ la bayi waai dɔbɔ ka bata waa pɔɔbɔ bonyeni arɛɛ deŋ deŋ kyɛ ka a dankyini waa pelaa lɛ a dɔɔ kaŋa e la neŋpelaa o eŋ la nimikyaanaa.

Nobɔ naŋ waa yaga dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka ba mine a pɔge a nyoboge bonpɔgrre ka ba mine ba pɔge a nyoboge bonpɔgrre kyɛ ka ba pãã a be a laŋtaa.

Tontonnema waai yaga ba wuoro la taaboore a turo ba bata vɔgle la kpogle naŋ waa zeɛ kaŋa pɛgle la taaboɔ ka kaŋa meŋ pɛgle daa ka ba mine a do be a daadaare zusugɔŋ.

Boma koɔroo zie la a waa la tɛɛtɛɛloŋ a taa zeɛ buluu pelaa tevaare ane a mine zaa kpɛlɛm naŋ lantaa mine be la a taaboori poɔ a fɛrefɛre ka a mine biŋ a waa bommane ka mine a meŋ biŋ a kyɛkyuli a zu yaɡa zaa kpɛlɛm a waa ŋa kɔɔloŋ.

lɔɛ yaga di la vũũ. A bombɛrɛ ane a bombilii. A deri meŋ di vũũ ka kyansere zaa a moɔ, ka a mine a zalla. A vũũkpinime meŋ wa are ne ba lɔr ka o zusoga a waa zeɛ sambɔɔte kaŋa are la ao nimitɔɔreŋ ka sori gaŋ ka lɔre kaŋa are a sori ka noba yare a soriŋyaga lɛ.

Noba bata la dɔɔ ane pɔɔ ba su la kooturi naŋ yitaa ba seɛ la kuri meŋ naŋ yitaa pɔlente ɡeree kaŋa be la a dɔɔ nimitɔɔreŋ ane a bibile naŋ pɛɡele baaɡe nimitɔɔreŋ a tɔɛ biŋ kɔɡe la a pɔɡe a pɔɡe mori la laare kyɛ ka ba puori waa vaare.

Noba bata naŋ are bonyeni e la nempelaa ka bayi a e nensɔglɔ ka ba puori waa taaboore ka bompelaa kpoŋ kaŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ k,a dɔɔ de makurofoni a su kparesɔglaa a de kparepelaa eŋ a kparesɔglaa poɔ seɛ kurisɔglaa.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

Birre naŋ waa yaga a zeŋ karendie poɔ ka gane biŋ ba mine nimitooreŋ daare zu la ka ba do zeŋ karema are la ba nimitooreŋ a sɛge sɛge peɛɛle a eŋ a blakbɔɔd poɔ a karendie waa la daare zie ba naŋ de tɛnɛɛ a ngmaa fɔrefɔre ka ba be a be a kanna.

Lɔɛ yaga naŋ waa doɔre ka mine fēē waa peɛɛl nobɔ laare a zie zaa dɔbɔ ane pɔgebilii ane pɔɔbyanne ne dɔɔnyanne kantaweere a laare a zie zaa derre la a ngmaa gɔlle duruŋ ane gɔɔ ane nimitoore ane puore.

Die poɔ la a kyɛ kyaanaa maree la ka sɔgloŋ a kyaane dokogro waa la peɛɛle ka mine waa sɔgloŋ ka a die zusugɔ a waa pilaa ka fan a bebe ka vūū a nyige ka gama a biŋ.

Nobɔ waala bayopoi kaŋa waa la pɔge Kpoŋ naŋ e neŋpilaa a eŋ nimikyaanaa kaa e sɔglɔ bibiire zo mile o la a bibilii e la bayoɔbo ka ba pãã are die kaŋa lamboreŋ ba naŋ sɛge sɛgre sɔglɔ a mare.

Noba yaga la bebe dɔɔba ane pɔgeba kaa pɔge kaŋ su kpare doɔre kaa dɔɔ meŋ be a ba niŋe saŋ a su Gaana falakyɛ kpare a seɛ Gaana falakyɛ kuri ka o nu bonyene a biŋ teŋa kyɛ teɛ a nu kaŋa meŋ a dɔɔ maale la waa buluu.

Dokogro naŋ biŋ peɛɛle ane braawn kapure sɔglɔ ane peɛɛle ane braawn ka a dɔgle a dokog peɛɛle zu flaawa naŋ be bon poɔ meŋ gaa te biŋ kabɔɔte be la a be kyɛ ka a die waa pilaa.

Pɔmpitu noba naŋ are ne ba lɔre tuuro pɔmpiŋ ba waa la banuu kaŋa zeŋ la teŋɛ ka banaare a are ka kaŋ arekɔɡe a paapu meŋɛ ka bayi lantaa are ka bonyeni meŋ ɡyɛle yi are kyɛ ka a lɔre a are ka a niŋe kyaare doloŋ sɛŋ.

Laa poɔ banku naŋ be ka ba eŋ saaloŋ zɛkyiine naŋ pure kãã eŋ ka sɛmaanee anaare a be a lamboe zaa kpɛlɛŋ poɔ ka nɛnne a bebe ka zunee a be a be ka a paŋ be laa pilaa poɔ.

Nobɔ bayoɔbɔ la pɔge naŋ zeŋ ta teŋɛ a tage bie eŋ o gbɛɛŋ ka kuriwire gaŋ ka moto meŋ gaŋ ka pɔlee ire foon a ngmaara ka pɔlee kaŋa a gogo su kparedoɔ kyɛ kaara nobɔ bayi naŋ are lie ba puore a kyaare a pɔge kyɛ a zege ba nu ko do saa ka ba kaara vūū naŋ ure pool daa eŋɛŋ.

Noba bata la pɔge ane bibiiri bayi a pɔge taa la ŋmaan a kyɛre kõɔ kyuuro a bilebile soba kõɔ mine yiri zie kaŋa kpɛre a kodogi poɔ kanpele dire be la a ba puori poɔ fiilaawa ayi naŋ biŋ kɔŋ ba ka ba be a sonsogle soga a zeŋ.

Noba bata la dɔɔ ane pɔɡe ane bibile naŋ pɛɡele tɔɛ baaɡe biŋ la ba nimitɔɔreŋ felaawa be la ba puoriŋ a dɔɔ zeŋ la dakoɡi zumɔzumɔ zu ka kaleda a meŋ biŋ a pɔɡe lamboriŋ a lɛ.

Ta Gaana yidandɔɔ koraa la a mɔnɔ a torɔta zoro ne gbaale polisi ziŋ la o gɔɔ ka kaŋa ziŋ doloŋ ka dɔɔ a ziŋ o puori ka ba mine a ziŋ a gbaale poɔ ba doloŋ sɛŋ e la moɔ ba gɔɔ sɛŋ e la moɔ ba paŋ zoro la a gɛrɛ be.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

Sogyɛre naŋ yɛre laare a sori zaa ka a sori waa saga yoŋ lɛ lɔɛ ayi sogyɛrre mine be la a lɔre poɔ ba naŋ kyɛnɛ a sori vɔgle la kpogle su a ba tonton kpare eŋ ba nɔɔtisɔglɔ a kyɛnɛ a tuoro.

Nobɔ yaga la pɔgebɔ naŋ pɛgle biire a vɔgle zutalaa dɔɔ naŋ are a su kparepilaa kyɛ a lierɛ kaara a pɔgebɔ nobɔ bayi zeŋɛɛ la a pɛgle sɛgdalee a pɛgle gan dɔre a sɛgrɛ ne.

Katakye naŋ zoro noba be la a katakye zu ka ba mine bae a nimitɔɔre ka ba mine be a lamboe ka ba mine are a katkye sori sɛŋ a saazu waa buluu ka poolodaa a are ka vuu a nyeŋ.

A nobɔ waai yaga dɔbɔ ane pɔɔbɔ bibilii ane ba taaba paŋ be la teŋɛsugɔ a kyɛnɛ ka ba mine are ka ba mine gɛrɛ kyɛ ka di bɛrɛ bɛrɛ di tigrɛ a be a lamboeŋ.

Nobɔ yaga naŋ zeŋ ka pɔge naŋ eŋ nimikyaane a e zeɛ a su kparepelaa a yɛre bon naŋ waa green a su kparesɔglaa a eŋ a ire are deŋdeŋ kyɛ yele yɛlɛ a eŋnɛ a mikurofoon poɔ ka ba kyɛllɛ.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

Noba naŋ waa yaga ba e la dɔba ane pɔgeba ba pɛgle la kuree teere mine be la ba puoriŋ bamine su la boma kaa e zēēre ka mine e peɛle ba mine eɛɛ yɛre la kɔkɔ boŋyɛre kɔkɔ yɛre ne a mine kaŋ.

Nobɔ bata la a are sogya dɔɔ naŋ yɛre marefa eŋ nɔɔte sɔglɔ a vɔgle kpogle a ne o nyoge bonpɔgraa polisere bayi naŋ de marefa eŋ ba zigɛŋ a eŋ nɔɔte sɔglɔ a eŋ ba nyoboge bonpɔgrre kaa e peɛle ka lɔ pelaa kaŋ meŋ a biŋ a tóɔne bluu ane doɔ.

Pɔgebɔ banaare la be a nimitooreŋ ka ba mine a be a puoriŋ a nimitooreŋ ba kaŋa vɔgle la zutalaa naŋ e pelaa ka a kaŋ naŋ be a nugɔɔ sɛŋ ko de bonpelaa a gyire o kɔkɔre ko wa sige l gbɛɛ kyɛ ka nobɔ a be a puore kyɛ kaara ba.

Dɔbɔ bayɔpoi ka bayoɔbo a nyoge a daga ana uu a kūū ba su la ba tonton kaayɛɛ ba pɔg la ba nyobogre ane a nyoboge bonpɔgrre aneŋ vɔgle a ba zupile ne a ba tonton kaayɛɛ lɔ peɛɛli ayi mine biŋ la a saazu be ka teere gaa be tɔɔre zaa.

Daa poɔ la nobɔ dɔɔ pɔɔbɔ ane bibiire ane ba taaba lɔɛ naŋ kyɛŋ fuolee ka a lɔre kaŋa e zeɛ ka kaŋa e doɔ kaa mine e peɛle ka kantatwiire a laaraa zie zaa ka ba koɔrɔ boma ka a daa ba naŋ mɛ ka o meŋ are.

Biiri naŋ waa yaɡa zaa kyɔɡe la fuoleŋ ba mine be la kanopis puleŋ naŋ waa zeɛ a saazuŋ ka sɔɡelaa a tõɔ a ɡɔle.

A nobɔ waa la banuu dɔbɔ waala banaare pɔgelee waala bonyeni a dɔɔ de la bonpelaa a pɔge a niŋe a dɔɔ bayi su la kootu sɔglɔ a dɔɔ kaŋa eŋ la nimikyaanaa kyɛ a muri laare.

Nobɔ naŋ waa yaga ba zaa waa la pɔlbilii naŋ waa tontonnema ba tu la zie a eŋ pɔmpeŋ naŋ waa gbɛɛ a pɛgle a mine ba su la seŋgelɛnterre die kaŋa meŋ naŋ gaa are kaa kyɛnse muoɔ kye ka teere a be a be.

Neŋpeɛɛle nuure sããi la foomore meŋ biŋee la ka kɔmpiutarre meŋ biŋ ka magdalee a biŋ ka stapula a biŋ ka gama a meŋ biŋ ka maka pɛn a meŋ biŋ ka kapu pelaa a meŋ biŋ a be.

Pɔge yeni kaŋa la. O pɛgele la soɔ a pɛgele gyenlee a ŋmaara o dogele la laa kerepɔɔte zu. A de sensɛ yaaraa a eŋ ka peɛ ane zɔŋ a biŋ kɔge o kyɛ ka dakyini waa sɔgelaa lɛ

Biiri naŋ waa pie ba yaga zie e la nimpeɛle bayi waa la boŋsɔglɔ ba zaa laɛ la ka ba mine a meŋ mɔre laare.

Bog kpoŋ naŋ wɛre a kyoɔ woge lɛ a gaa nimitoore sɛŋ ka vūū gaa ti kyaan ka nobɔ bayi a zoro tuuro pipe kpoŋ kaŋ tuŋ eŋ la a bog woge poɔ a waa pelaa ka waayarre a yɛ gyire gyire a zie zaa ba vɔgle la kpogle naŋ waa peɛle a su a ba tonton kpare.

Nobɔ are kɔge la lɔɔre sɔglaa ba mine su la bonpeɛle ka ba mine su bon puliŋ puliŋ taa naŋ e doɔ zeɛ sɔglɔ ba mine su la kaayɛ sɔglɔ die arɛɛ ba puoriŋ ka teere are a die puoriŋ.

Boot naŋ be kõɔ poɔ ka pɔge a pɛgle zumɔ ane talaa a leɛ la kyaare o duruŋ sɛŋ ka kõɔ a gaŋ pee ka teere a gaa saa taŋ zu.

Nobɔ yaga la ba waa la neŋpeɛɛle ba ta te nyogro la taa nobɔ naŋ waa bayɔpoi be la ba puoriŋ a vɔgle kpogle peɛɛle kyɛ a su ba tonton kparre ka a waa doɔ ka sɛgre peɛɛl ane sɔglɔ a mare dankyine eŋɛŋ.

Bibiire pienebayi la nyogtaa nuure a ville kyɛ leŋ kyi a ville a deɛnɛ gɔllɔ taa ka gaanabflak a be a be ka dendoɛ mine ba naŋ penti kaa e bluu ka sɛgre a mare a be.

Biire naŋ waa banii ba zaa ba su kparre a kaŋa de la a bonbile sobo a pɛgle ba are kɔge la dankyini boɔ naŋ gaa be teere kpakyagaŋ ka a zie zaa ko kyɛ ka a bibil bile kaŋa a meŋ pɛgle foon ka ba kaara kyɛ kaara taa laara.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

Zibira naŋ waa yaɡa ayi be la lɔre kaŋa naŋ be a puoriŋ a zoro tuuro a ka mine be ɡɔɔ ka mine be doloŋ ka a zie waa tevaare ka vaare ne teere be a be ka a lɔre waa tevaare.

A die dire la vūū ka a vūū tontonnema wa ka ba wa kpini a vūū a vūū lɔre taala nu woge ka a de a vūū tontonnema mine do ne saazu ka ba te kpinne a vūū ba kyɛlee na naŋ are teŋɛ vɔgle la kpogle a su ba toma kaayɛɛ kaa waa zeere ka ba vɔgle ba kpogle kaa waa zeere ka a ba kpinne a zie ko waa sɔglaa.

Nobɔ naŋ waa bayoɔbo bayi iri are la deŋ deŋ ka banaare a zeŋ mikurofoon biŋ la ba bayi nimitooreŋ dɔɔ ane pɔɔ ka a dɔɔ kaŋa naŋ su kparesɔglaa ane kparepelaa eŋ a poɔŋ ko leɛvo nu a boɔlɔ a tɔ kyɛ ka a zie waa doɔ.

Koɔ naŋ tuo lɔre ka o zage biyeni kaŋ do are la a lɔre zu kyɛ ka koɔ a laare a zie zaa piŋ piŋ ka kyɛnsere deri yoŋ tɛgɛ a be a a a be kyɛ ka a saazu zaa waa bulu ka teere mine ayi a are a bie puoriŋ.

Nobɔ yaga la ba zaa waa la naasaal peɛɛle kaŋa naŋ peɛɛle pɛgle la maakurofoon ba su la kooturre ka sããnbɔɔd kaŋa are o puoriŋ ka ba de bonzeɛ a tõɔ ka bonsɔglɔ be a sensugliŋ.

Nobɔ naŋ waa yaga pɔgebɔ la ba zaa ka lɔre biŋ ba puoriŋ ka neɛ kpɛ are a lɔre poɔ daa pogebɔ naŋ zeŋ a maala saaloŋ a ka ba mine koɔrɔ seŋkããbie ane ba kookoolaare a manna.

Nobɔ yaga la ba zaa zeŋ la a gbɛrɛɛ sakire zu a kaŋ naŋ be danweɛ pɛgle la bɔl o su la kparoo naŋ taa doɔ ane pilaa ka a ba mine maŋ su kparoo koo taa doɔ ane pilaa kyɛ ka ba ngmeɛrɛ a bɔl.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

Dɔɔ naŋ zɔɔ wire a su dagakparoo a ne kurilan vɔgle zupil pɛgl la kyɔlmɔ ka pɔgeba mine bayi are o nimitɔɔriŋ ka kaŋa su dagakparoo a de gyere a pɛgle naazoɔre ka dipilaa kaŋ are ka daare a kyɔŋ ba a lamboe teɛ kaŋa naŋ are ko ka noba a tooro a wire peɛle.

Cylinders la biŋ noba ba wai la are dɔba ne pɔgeba noba bayi kyaare la kantaweɛ noba bata eŋ la a nyɔbogri binpɔgre a dɔɔ kaŋa meŋ pɛgle la a kantaweɛ kaŋa a ba mine meŋ pɛgle la a nyɔbogre binpɔgre baagi zeɛ dɔgle la a cylinder kaŋa zu.

Daga baŋ pare nobɔ naŋ su kparepeɛle ane kuripeɛle ne nɔɔte sɔglɔ naŋ gbi dumo ka a daga a paŋ pare ba zu ka ba mine are a ngmeɛrɛ gaŋgarre a eŋnɛ ka ba mine are a kaara.

Nobɔ naŋ waa yage zaa neŋbɛrɛ ane bibilii a bibilii are leɛ la ba nimie a kyaare a neŋbɛrɛ kyansire milli gɔlle ba la a nobɔ mine duoro la zie ka ba mine a kyɛ kyule a sigre.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

A neŋpeɛle waa la yaga a de la kiriwie a zoro a ngmaara taa a vɔgle ba kuriwiri kpogle ka nobɔ a yiri kyɔŋ fuolee kyɛ kaara ka ba de a kuriwiri a zoro a bgmaara taa.

Noba yaɡa la a are dɔbɔ ane pɔɡebɔ ka ba mine a daara baaɡe ka ba mine a mare a baaɡe ba are la zie kaŋa poɔ naŋ waa pelaa ka a saazu a e buluu ka bompeɛle a maremare ka bombuluu mine a maremare ba nimitɔɔreŋ.

Neŋbonyeni la o waa la pɔge o maala la bondirii a bondimaale boma mine be la o kpaare sɛŋ a do dɔgle bone zu a bondimaale boma mine ane la be o gɔɔ a mine la be o duruŋ a mine la be o nimitooreŋ o paŋ zeŋɛɛ la a maala vūū a eŋnɛ.

A karembiire waa la yaga karema are la a karembiire nimitooreŋ a sɛgrɛ sɛge peɛle eŋnɛ a blakbɔɔd poɔ a karembiire zaa zeŋ la teŋɛ nobɔ bata la a ire are pɔɔbɔ ane dɔɔ teere ngmaa gɔlle ba la yeŋ poɔ la ka ba a kanna.

Biiri naŋ waa banuu bayi gaŋ la a bata na soba a duŋweɛ soba de la o nu tuŋ eŋ o nɔɔtere poɔ a are a banaare na nimitɔɔriŋ a zɛge ko do saa ka na zaa a leɛrɛ kaara teere be la ba puoriŋ ka kyaŋsire meŋ gaa mile taa.

Kɔmpiitare ayi la a biŋ kapure ayi la biŋ ka kɔnsɔɡelaa be a poɔ kelepa zeɛ meŋ la biŋ maŋke dee meŋ la biŋ ka ɡampeɛle a biŋ ɡɔle ka a zaa dɔɡele tabuli naŋ waa sɔɡelaa zu.

Nobɔ yaga la dɔbɔ pɔɔbɔ ane bibiire ba mine zɔŋ la wie ka ba mine meŋ zeŋ a wiri gbaale poɔ ane ba tuobo ba de la bonpeɛle kaa w maaroŋ a pɔge ka ba kpɛ zeŋ a be poɔ ka a zuŋzugre a meŋ a mɔre niŋe.

Nobɔ yaga be la a zie ba mine ngmeɛrɛ la a gaŋgarre ka ba mine a zeŋ a kyɛllɛ seɛ sɛrebɛ e la bayoɔbo kaŋ su la kparedoɔ ka kaŋa su braawn ka kaŋa su bluu ba penti la a die pelaa kyɛ ka a taaboore penti a gaana flak.

Noba yaɡa naŋ do kyɛnɛ daare zu saazuŋ ka kaŋ be a puliŋ a meŋ kyɛnɛ ba saazu deme na zɛɡɛɛ ba nuuri lɔre pelaa kaŋa meŋ biŋ la a puliŋ a waa pelaa.

Pɔgebɔ banuu naŋ tuo laare ane kòɔ ka kaŋ are one ba tuo bonzaa ba kyɔŋ turn la taa foɔliŋ daa kaŋa naŋ are a konkogriŋ zaa ka derre a are taŋ kaŋa zu ka a taŋ waa gbeoo lɛ ka zie waa peleŋpeleŋ lɛ.

Noba bata la, dͻͻ ane pͻgebͻ bayi. Ba waa la nempeԑle, kaŋa zaa ne o sԑre la. Pͻgebͻ su la kparoo naŋ waa giriiŋ. Kyԑ a eŋ walentinbuute. A de ba nu a tuŋ vaare poͻ, ka vaare yaga a be ba puoriŋ.

Nobɔ naŋ waa yaga neŋbɛrɛ waa la bayi ba su la koare peɛɛle a kaŋa waa la neŋpilaa ka bibilii a ngmaa gɔllɔɔ ka mine a kaara ka mine be o puoriŋ ka mine be o lamboreŋ a gɔllɔɔ o zaa ka o la nyilifilee.

Noba... naŋ waa yaga zaa ba yaga zie waa la dɔba daga be la ba gbɛɛ sɔgsɔliŋsɔgɔ a gel ba mine pɛgl la gaŋgare ba vɔgle la sapige sɔglɔ ba su la kaaya peɛle bata dɔɔrɔ la dɔɔ kaŋ naŋ be a puoriŋ kyakpe la noɔri kyɛ a kaara .

Nobɔ waala yaga poliserry be laa be ba suee ba tonton kaayɛɛ ba vɔgle la kpogle ba su la ba kparesɔglɔ ne ba kuresɔglɔ a pɛgle ba malfarre flak tɛɛtɛɛ be la a be a zuo zaa usa flak bebe la ka nobɔ a are yaga lɛ a pɛgle a flak tɛɛtɛɛ a laare a zie zaa ka a poliserre a daara.

Noba na waa banuu nembɛrɛ waa la bata a de bibilii bayi a pɔɡe kaŋa ŋmaara la a bondirii poro a noba zaa kyɛ ka vaare biŋ a o nimitɔɔreŋ.

Bibiiri be la ayopoi banaare ŋmeɛrɛ la a miri ka a bayi a kpɛ a te vara kaŋa su la kpare zeɛ ka a miri a e doɔ.

Noba naŋ zeŋ waa yaga zaa kaŋa su la kparoo naŋ e zeɛ kyɛ ka o kaara o nimitɔɔre poli poli lɛ pɔgeba naŋ zeŋ a nimitɔɔre seŋ pɛgle la bibilii ka tēē kobilii a biŋ ba nimitɔɔreŋ ka ba zaa kpɛlɛŋ a kaara a ba biiri.

Kõɔ la gaŋ yaga lɛ nobɔ yaga kpɛ la bonpelaa poɔ a ba linne a kõɔ kyɛ deɛle a kõɔ zusugɔ a wa ta a noɔre a paŋ yire bonyen bonyeni ka nobɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ paŋ are a tagra ba na ire.

Bipɔɔbilee banaare la a zeŋ tigetaa a dɛlle taa de zurre tie taa ka bayi la nyilifilee ka kaŋa de o nu a pɔge a noɔre a su kparebluu.

Dɔbɔ bata la ka bayi a de bɔl a lɔɔrɔ korɔ taa ba zaa bayi e la neŋpeɛle ka bon yeni a e neŋsɔglaa a neŋsɔglaa na maala la sèèmaa kyɛ ka a bayi na a deɛnɛ ne bɔl.

Nobɔ banii la are dendeŋe. Ba zɛge la ba nuuri zaa kaa do saa. A saazu waa la buluu lɛ, moore be la ba puoriŋ zaa. Sola biŋ la a ba sonsoglensogɔ.

Noba fēē zie naŋ are depeɛle mine be la a be lɔre naŋ are waa sɔɡelaa ka a pare waa pelaa a noba mine su la kpar naŋ waa pelaa ane kure naŋ waa pelaa ka a mime pɔɡe a nyoboɡri bompɔɡere.

Neŋbanaare la a zeŋ bayi waa la dɔbɔ bayi waa la pɔgebɔ ba zeŋ la dakoge peɛle naŋ waa kyana kyana zu bon kyana kyana meŋ biŋ kɔge ba la waa kuro ka bondoɔ a dɔgle o zu ba pɛgle la gane a zeŋ kyɛ kaa zie waa pelaa.

Nobɔ banii la a are ba zaa waala dɔbɔ ba zaa e la Neŋpeɛɛle ba vɔgle la ba tommo kpogle kaa waa doɔ bonyeni vɔgle ka o waa pilaa ka bon bɛrɛ bɛrɛ mine sɔglɔ a be ba zusugɔ kyɛ ka ba pãã daara.

Foto naŋ mare dankyini eŋɛ ka bonpeɛɛle a ngmaa gɔlle duruŋ ane gɔɔ dakoge peɛɛle ayuoɔbo biŋ gɔlle la tabol ka a zie a kyaane pereŋteŋ.

Nobɔ yaga la dɔbɔ ane a pɔɔbɔ Neŋpeɛɛle ane a neŋsɔglɔ ba be la kòɔ poɔ ka ba mine a are a kòɔ poɔ ka ba mine zeŋ a kõɔŋ ka tekpoŋ kaŋar are a kõɔ sensugliŋsugɔ a waa kyololo lɛ.

Noba yaga zaa la a are, yԑrre puoruu diekpoŋ la a are, ka noba a be a nimitͻͻreŋ. Lͻԑ ata la are, a zaa waa sͻgelaa, ayi polisiri lͻԑ, ka a boŋyeni meŋ waa lͻre ka noba are a nimitͻͻreŋ.

Noba naŋ waa yaga dɔba ane pɔgeba ka kuriwire zeɛ a biŋ ba lamboriŋ dɔɔ naŋ pɛgle gampilaa a yuo goŋgoroŋ naŋ taa pɔgraa ko waa sɔglaa kyɛ a de a gan pilaa a eŋnɛ.

Nobɔ pie la a are ba zaa waa la tontonnema ba zaa vɔgle la ba tonton zupile kaa waa peɛɛli ka kaŋ vɔgle o toɔre ka o waa bluu ba yɛre la ba tonton kparre kaa o waa zeere ka kaŋa waa doɔ ka ba are a wulo zie.

Noba naŋ waa yaga zaa dɔba ane pɔgeba ka a pɔgeba ne a dɔba su boŋsɔglɔ a vɔgle a boŋ sɔglɔ a zu ka ba ŋmeɛrɛ gaŋgare ka pɔgeba bata are a nimitɔɔriŋ a seɛrɛ.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

Pɔge naŋ zeŋ o yoŋ tɛgɛ ka teelɛsɔglaa biŋ o nimitɔɔreŋ ka wagyɛre a ŋmaagɔle o wagyɛtɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ loŋ ka mine waa sɔglɔ ka mine waa zeere ka mine waa bulu ka a pɔge a zeŋ kɔge a su kparoo naŋ taa sɔglaa ka peɛlaa a be a kɔkɔre seŋ.

Nobɔ yaga naŋ zeŋ a su kaayɛ tɛɛtɛɛloŋ zeŋɛɛ la kyɛ kaa nobɔ mine naŋ waa banaare ba waa la pɔgebɔ ba vɔgle la pɛmɛ a le eŋ ba zu kyɛ a paa seɛrɛ ka ba kaara.

Teevi la a mare vūū nyigee la sepiika la biŋ gɔɔ ane duloŋ dakoge peɛɛle meŋ la biŋ a nimitooreŋ kɔkɔlaa naŋ waa sɔglaa la be a nugɔɔ lamboreŋ a gaŋ ka dakogre na biŋ nugɔɔ a waa sɔglɔ ka kapuri peɛɛle a dɔgle a zu.

Nobɔ waala yaga ba yaga zie waa la bibilii ba mine are kyule la ba zurre a eŋ ba puleeŋ ka teɛ waa woge a are ba seŋsugliŋsugɔ ka teere mine a ngmaa gɔlle a dere naŋ are a be.

Poliserre naŋ waa yaga a polise dɔɔ kaŋ nyoge la a dɔɔ puoriŋ a dɔɔ kaŋa meŋ eŋ la nyoboge bonpɔgraa na a poliserre su la na kaayɛ sɔglɔ a vɔgle ba kpogle sɔglɔ kyɛ ka teere a ba a be.

A noba waa la yaga zaa, ba tuo la kūū daga, a nempeɛle tuo la kūū daga, sogyare ane polisiri naŋ nore a de ba kpogili a vɔgele da kare ba la a te lantaa.

Vūū naŋ nyige ka saazu a pɛle kyɛ ka a saazu kyɛlee a soɔ ka nobɔ a be a puleeŋ a ziŋ dokoge peɛle mine ane tabole peɛle mine naŋ biŋ ka kɔmpiutarre a biŋ ba nimitooreŋ ka ba a zeŋ ka a zie ligre fēē fēē.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

Pɔtɔyuaa ne saamaa la bɔɔdeɛ naŋ paali ane gyɛlɛ ayi seemaa naŋ puli ne zeɛvaare ba ŋma la tewɔnii na poɔ naŋ waa doɔ kaa puori waa ti vaare kaa zaa paŋ laŋtaa be a pɔtɔyuaa poɔ.

Nasaamine la zeŋ die poɔ a pouri ba ŋmene a vaare wagyere kyɛ uri vūūnee a die poɔ kaa zie a kyaane kaa saazu a waa buluu la.

Pɔgebɔ bayoɔbo la ba zaa waa la Neŋpeɛɛle kaŋa pɛgle la mikrofoon ka kaŋa meŋ pɛgle gan naŋ waa braawn ka kaŋa pɛgle gan naŋ waa pelaa ka sɛgezeere a mare mare ka kaŋa de pɛnzeɛ o kɔkɔre ko kyule eŋ o gbɛɛ seŋ kyɛ ka kaŋa vɔgle sapige naŋ waa zeɛ kyɛ haa o noɔre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

A noba waa la yaga lɛ ba mine be la a tie pare a bayuobo bata a nyɔge a baala kaŋa waana ka bata meŋ nyɔge a baala waana ba su la kaayɛ ka a e peɛle ba eŋ a nyɔboo bompɔgeraa a eŋ walenten boo kyɛ ka kaa bompɔgeraa a e geree

Kapuro naŋ biŋ ka kabɔɔte a be a nimitooreŋ ka ba a eŋ gama ane fotorre a naŋ dɔgle kuro a zusugɔ.

Nobɔ naŋ waa yaga zaa ba mine pɛgle la kataweɛ paati boma a ti gaana yidaandɔɔ kuraa be la ba nimitooreŋ o yele yɛlɛ eŋnɛ a mikrofoon poɔbo de laa o nu a dɔgle tabole zeɛ zu ba naŋ naŋ zeŋ eŋ nyoboge bonpɔgrre.

Dɔbɔ naŋ waa bata ba pentire la daŋkyini a pentire tɛɛtɛɛloŋ lɛ a kaŋa are la dɛre zu kaa kaŋa de o gbɛre dɔgle bonzu ka kaŋa meŋ geŋ kyɛ a pentire kaa ba kpaŋkpalma ne ba tonton boma a biŋ a laŋne baagirre zaa.

Nobɔ waara yaga kyɛ pɔɔsarebilii mine bayi naŋ eŋ ba kyeemɛ su ba seɛ bomma a seɛrɛ ire gbɛɛ ne gbɛ gbala ka ba kaara zumilaayɔn pɔge naŋ are ka nɛɛse pɔgɔ are o puoriŋ derre kyɛnserre naŋ waa zeere kyɛ ka nobɔ paŋ ngmaa gɔlle ba ka ba seɛrɛ ka ba kaara ne ba gbɛ kpala ba naŋ ire.

Nobɔ yaga naŋ be kõɔ poɔ a duuro bibiire ngmaagɔlle la pɔɔ kaŋa naŋ be a kõɔ poɔ a biire mine yaga zie ba su kpare.

Nobɔ yaga la be die kaŋa naŋ taa tokorebilii kyɛ a waa pelaa ka tontonemo a su ba tonton kpare kaa waa doɔ ka ba mine naŋ zeŋ nimitooreŋ gɔɔ sɛŋ a vɔgle sɛpige naŋ e pelaa su kparoŋ naŋ waa pelaa.

Sããbo naŋ sãã lɔɔ ngmɔrɛɛ la lɔ bɛrɛ ane lɔ bilii ka a mine zoro a sore poɔ ka a mine gɛrɛ ka a mine waana ka bonzeɛ a biŋ a sore noɔre kyɛ ka a lɔɛ zaa a ngmɔre ngmɔre a zaa kpɛleŋ gaŋ pilɛŋpilɛŋ.

Nobɔ naŋ waa yaga ba yaga zie e la poliserre dɔɔ kaŋa be la ba seŋsugliŋsugɔ a poliserre su la ba kaayɛ sɔglɔ a vɔgle ba kpogle naŋ e sɔglɔ ka dɔɔ kaŋa naŋ be ba sensugkiŋsugɔ ka o de nimikyaanaa a kyɔge eŋ o nyaa poɔ.

Nobɔ yaga naŋ zeŋ a de kɔmpiutarre a dɔgle tabol naŋ waa woge zu kyɛ luore a waa pelaa ka dokogro biŋ a nimitoore a waa sɔglɔ ka dɔɔ kaŋa are ba nimitooreŋ a waa neŋpilaa.

Nobɔ banuu naŋ zeŋ dɔbɔ bayi ane pɔgebɔ bayi a pɔge kaŋ ire la a bondiraa kaŋ kyɛ eŋ a noɔreŋ kyɛ ka a mine be a pirɛte poɔ ka kyokoli a tuŋ eŋ ka kõɔ ane gilas a biŋ a ba nimitooreŋ.

Noba waa yaga naŋ ziŋ ka niŋbonyeni are o waaɛ dɔɔ o su la kpare pilaa kyɛ de kpare sɔglaa a su pɔge a kpare pilaa pɔge naŋ ziŋ a yuo kompeuta a de o nu a dɔgle a de o gbɛre a lere kyɛ su kpare sɔglaa a ziŋ.

Noba yaɡa la a kyɔɡe fuoliŋ dɔbɔ ane pɔɡebɔ ba pɛɡele la urɔbare a dɔɔ kaŋ pɛɡele la urɔbasɔɡelaa kaŋa meŋ urɔba pelaa ka kaŋ meŋ pɛɡele a kõɔ urɔbare ka a waa buluu a nasadɔɔ kaŋa ɔnɔ la a o urɔba.

Nobɔ naŋ waa yaga ba mine tuo la daga naŋ waa gaana flak ka flaawa a dɔgle a zusugɔ la ba maare a pare kyɛ a eŋ ba nyoboge bonpɔgrre ba mine arɛɛ la a meŋ eŋ a nyobogre bonpɔgre a su ba tonton kaayɛɛ naŋ waa bluu ka teɛ vaare a be a lamboe.

Lɔɔre naŋ waa kpoŋ kyɛ waa pelaa zoro sobiri naŋ waa sobipaaraa ka a zie zaa kpɛlɛŋ a waa ka deri are a lamboe poɔ ka teere ba kye a zie kyɛ ka a lɔɔre waa kloŋ ka taaboɔ a gare pɔge a sori lambo gɔɔ sɛŋ.

Nobɔ waa la yaga pɔge naŋ su kpare pelaa zege la o nuure kaa do saa o naŋ zeŋ dokoge pelaa naŋ taa zeɛ eŋ a puoriŋ ka dɔbɔ mine bayi a kyɛŋ ta a pɔɔlee.

Noba gyamaa la zeŋ die poɔ ka vūūnee uri a nyɛne a die kyɛ kaa die takoe meŋ e kyaane kaa dendɔɛ mine meŋ a e kyaane.

Bontanne la kyɛnɛ neɛ be la a bontanne sensogleŋ soga poolo peɛle mine ayɔpoi la are a taŋzu a bontanne tuo la tuobo kyɛ ka a zie gaŋ peleŋ peleŋ lɛ.

Nobɔ bayi la kaŋa zeŋ la kaŋtaweɛ pare a de o gbɛ bonyeni dɔgle a bonganaa zu kyɛ ka a kaŋtaweɛ kaŋ meŋ are ka a neɛ saala kaŋ meŋ kpɛ be a kõɔ poɔ a duuro ka kugbe teere meŋ are a lambore zaa kpɛlɛŋ.

Dobɔ mine bayi naŋ vɔgle kpogle bonzeere a de a nu bontoore a toore a nare ka ba ngmɛ taa ka dɔɔ kaŋa naŋ be ba lambore sensugliŋ a are kyɛ kaara a su kparesɔglaa a seɛ kure sɔglaa ka a tanki kõɔ tanki sɔglaa nyɛ kaŋ a biŋ kɔg setɔɔ ka bipɔgebiliii a yi sakuure a waana.

Wagyɛrre koɔrɔɔ zie la wagyɛ iruŋiruŋ zaa koɔrɔɔ zie la nobɔ naŋ naŋ kyɔŋ fuolee a danwie sobɔ tuo la laa ka bondoɔ kaŋ be a o poɔ ka o pɛgle a bondoɔ kaŋa kyɛ a kyɛnɛ waana nimitooreŋ.

Sampa pare la ka nobɔ wa zeŋ neŋpilaa eɛɛ nwŋbonyen kyɛvka ba kyɛlee na a waa neŋsɔglɔ pɔgebɔ ane bibilii a de dɔɔ ka tabol biŋ a neŋpilaa nimitooreŋ ka gama a dɔgle a be.

Nobɔ waa la yaga dɔbɔ ane Pɔgebɔ, a bamine su la banaare su la kpare peɛle ka banaare meŋ su kpare sɔgelɔ ane kuri naŋ e berao, ba de la a ba bonkyaane a dɔgele tabol zu kyɛ pãã muulo a kaara.

Tee koɔroo zie la dɔɔ su la kparoo naŋ e pilaa a seɛ kuree naŋ e sɔglaa ne nɔɔteɛ naŋ e sɔglaa a are ko nige kyaare dɔɔ naŋ taa kɔmpiita a are o nimitɔɔre a kyɔgrɔ dɔɔ su la kpare pilaa a be a dɔɔ naŋ are kɔŋ a kɔmpiita puoriŋ ka a tee paŋ kpɛ fɛrefɛre a taabɔre lamboeŋ.

Nobɔ yaɡa naŋ lantaa ka ba mine eŋ nimikyaane dɔɔ yeni kaŋa be la ba sonsooleŋ soɡa a de o nuyeni te teŋɛ kyɛ zɛɡe a kaŋ kyɛ zɛɡe o ɡbɛɛ a su ɡaana felaŋ kaayɛɛ a iri o nuuri zaa bare kyɛ ane a ɡbɛɛ kyɛ ka noba a kaara..

Nobɔ banii la bata are la deŋ deŋe a die pan yuoee la kyɛ ka a ba kyɛlee na a zeŋ teŋɛ pɔge de la bie eŋ o gbɛɛŋ kyɛ ka nobɔ bata are dɛlle a die.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

Lɔɛ ayɔpoi la a waana a dɛŋ dɛŋ sobɔ nobɔ are la a lɔre lamboe zaa ayi ka nobɔ meŋ are a lɔre puoriŋ a kyɔŋ fuoleŋ ka ba mine are a lamboeŋ ka vūū zeɛ a wullo.

Ba e la nobɔ bayopoi bayoɔbo e la zan zan biire ka a bonyeni a e a ba wulli wullo ba de la a tiila a dɔgle tabole zu a tabole waa la braawn a zan zan biire mine su la kaayɛɛ kaa e peɛle.

Saa miire la ka nasapeɛle banaare a de katawiire ayi a kyaare ka saa ta na pɔge ba kaa kantaweɛ zusugɔ a taa sɔglaa kaa a nyoore taa pelaa ka kaŋ a meŋ pɔge a kantaweɛ kaŋ a be toore.

Bԑŋԑ ne mui la. Ka a zeԑre a dogele a zu. Bͻͻdeԑ meŋ paalee la. Nԑne meŋ be la a be, gyԑlee meŋ be la a be, zԑvaare paalԑԑ la, gyԑnlee meŋ be laa poͻ, taaleԑ meŋ paalԑԑ la, ka a zaa paa be laa poͻŋ.

Nobɔ yaga arɛɛ dikaraa poɔŋ ka ba mine are fuolee kyɛ pɛgle baagirre kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ.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

Lɔɛ naŋ waa yaga a bon bɛrɛ a suglo a bon bilii a suglo neŋsaaba dere ane a di tigrɛ tigrɛ naŋ are la.

Noba bata la kaŋa zoro waana la kaŋa meŋ zeŋ la ɡbɛrɛɛ saakere zu kaŋa meŋ ɡaa te are la moɔ poɔ o yoŋ tɛŋɛ a maare o zu ba zaa bata waa la nempeɛle moɔ be la a ba puori sɛŋ na ka tane be a be.

Dɔbɔ ane pɔgebɔ ba zeŋ gɔlle la tabol sèèmaa naŋ dɔgle a o zu a te gɔlle dɔbɔ ane pɔɔbɔ ba waa la neŋpeɛɛle a paŋ leɛ kaara saazu.

Dakogro naŋ biŋ nugɔɔ ane nudoɔloŋ ka pɛn ayi kyuɔɔ wasigw te teɛ a waa buluu ka a daŋkyine waa pilaa ka fotore a mare.

Nobɔ naŋ waa yaga zaa be la die naŋ waa pelaa ba mine su la bonsɔglɔ ba zaa waala neŋpeɛɛle ka ba mine su bonpeɛle ka flaawa a be a seŋsugliŋsugɔ ka kaŋa a zeŋ kɔge.

Noba yaga la ziŋ dɔba ane pɔgeba ba zaa waa la nimpeɛle pɔge kaŋa su la kparoo naŋ e zeɛ ko pɛgle maɛkorofoon are ba nimitɔɔriŋ a die na poɔ ba naŋ be waa la a pilaa ka a teŋɛsɔgɔ a waa biraao.

Daa poɔ la a kyɛ nobo yaga be la a nu gɔɔ saŋ a are baalu ba naŋ pele saseɛ eŋ kaa waa ziɛ ka mine waa doɔ ,ka mine waa sɔglɔ, ka mine waa gari Gaana filak biŋ kɔŋ la tabol kaŋa naŋ biŋ ka komie ane ankaare ane wɔɔtamiloŋ naŋ bebe ka a saazu a waa gari.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

A nobɔ waa la banuu neŋbonyeni e la neŋsɔglaa banaare e la neŋpeɛɛle neŋpilaa kaŋa waa la pɔge o zeŋɛɛ la ka kɔmpiuta biŋ o nimitoore a neŋpilaa na kaŋa zeŋɛɛ la a waa dɔɔ ka glaaserre biŋ o nimitooreŋ ane kòɔ a kaŋa are la a sensugkiŋsugɔ a su kparepilaa a seɛ kuresɔglaa ka a kaŋa zege o dure nu ka USA flag be a puoriŋ.

Nobɔ yaga naŋ bebe ba kyɔŋ la foolee a foolee be la zeeraata ba eŋ la a nyoboge bonpɔgre nyɛ su kpare bɛrɛ ane kooturre ka ba mine a vɔgle sɛpige.

Noba waa la yaga. Pɔgeba la ba yaga zie, bibilii fẽẽ lɛ la, dɔɔ boŋyeni, ka kɔŋ-ɔŋ lɔre are ba lamboriŋ, ka pɔge ɔŋ a kõɔ mine a kyili ne a booti zusogɔ, laarɛɛ ane booti ane orɔbare la a are be, ka a mine waa bompeɛl ka a mine waa buluu.

Neŋbonyei la o waa la pɔge o tuo la tuoobɔ o tuo la tanzuŋ o vɔgle la sɛpige o laɛɛ la o pɛgle la brashi kyɛ naŋ tuo a brash mine dabilii mine anaare naŋ waa green tõɔ la o nimitooreŋ kyo ko lieɛ kaara o puore.